Tsi tsushi tsingali tsebungile atwela, waliwo tsitsushi itsindi tsili khupamburukha nga tsibegatakho tse bungile khushindu shi wanga.

Tsinzushi tsingali tsebungile atwela tsilimo tsimande tsibili akari aliwo tsinzushi tsibili tsili khugata tsimande tsyombi tsyebungile

Shimuli shilayi, shileyi khushimuli khulikho itsushi, itsushi iye imali ni nabitsali yasutile tsi ndaya mungaki.

Shibumbe, she ingoma iye baganda ba shimisa, ba shawulamo akari akari barawo she khukhwilinda ni kamafumo khundulo.

Kamakhongola Kali khunyanza kamakali kamemanile atwela ni lilindi lili khunyanza khumetsi lili khukenda, inyuma we kamakhongola kakamemanile iliyo basaani babili bemile ne uwashabwe mutwela wekhale.

Ba bana be lisomelo bekhale mushibiina bekhale khutsimbaawo bali ni bitabo byawe khu tsimbawo ba bandi ba'ambile tsi bile mukhono balolelele iburangisi.